Enkota ibiri emba edh'amatooke badhirambaziza wansi aye enkota eno eindhi erimu olwayelo yelo ekiraga nti kibonika ebaire erikwenga, ere enkota eyindhi yakiragala ezira buzibu.

Ebinhwa ebye sente binna , esente dhino nhi binho opupapula obwe mitwalo etanu etanu aye nga basiba binhwa binhwa binna biri binna ba bipanga buli kinhwa ku kinhaakyo.